Abantwana abancane abahlezi phezulu kwecansi. Eceleni kukhona izicathulo zabantwana laba. Njalo kukhona umbalisi omileyo phambili kwabantwana enamathisele igwaliba mduli ekhanya ekhombela ukuthi ufundisa abantwana.

Isikolo sabantwana abancane. Abazali abanengi abasebenzayo bayahamba besiyatshiya abantwana kule indawo, nxa sebetshayisile bayabuya bebathatha. Abantwana bahlezi endaweni ehlanzekileyo.

Abantwana abancane abakhanya bezidlalela emagcekeni, kukhona njalo abagqoke amayunifomu. Bagqoke amayembe alombala olithanga. Njalo abanye bazigqokele izigqoko zabo. Abantwana bayathanda ukudlala.

Omama abasebenzayo abalabantwana abancane abasathwali nzima, kukhona isikolo laphoo kugcinwa khona abantwana abancane, omama nxa sebetshayisile bayadlula bethatha abantwana babo ,njalo abantwana laba bayabe begcineke kuhle kakhulu behlezi endaweni ehlanzekileyo.

Ekilasini phakathi kukhona itafula enkulu kukhona izipunu phezulu kwetafula leyi lamankomitsho kanye lemganu kukhona njalo ingaja ezincane okutshengisela ukuthi kungaba luswazi lombalisi.

Umduli wesikolo opendiweyo njalo umduli lowu ubhaliwe ibizo lesikolo lesi. Phansi kukhona utshani obuluhlaza kanye lamatshe akhanyayo amakhulu asemdulwini.

Abantwana abancane abazihlalele phezulu kotshani obuluhlaza bekhanya bethwele amabhuku okutshengisela ukuthi bengaba bezibalela. Kukhona njalo phakathi kwabo okhanya ukuthi ngumbalisi. Ngemuva kukhona amatshe amanengi amancane.

Phezulu kwetafula, kukhona ilephuthophu. Ilephuthophu leyi, ilombala oluhlaza kanye lomhlophe, njalo ikhanya ilayithiwe, ukuthi kukhona umuntu oyisebenzisayo. Kukhona amabala akhanyayo, okutshengisela ukuthi umuntu engabe ebhala, kumbe ebala.

Abantwana abakhanya behleli kukhona njalo abanye abamileyo abakhanya ukuthi bayazidlalela abantwana laba ayisiso isikhathi sokufunda, abantwana abanengi bayakuthakazalela ukudlala.

Abantwana besikolo abakhanyayo emagcekeni esikolo abagqoke amayunifomu. Eceleni kwabo kukhona utshani obuluhlaza kanye lezihlahla. Kukhona njalo izakhiwo ezinengi ezikhanyayo ezitshiyeneyo lamatshe amakhulu.

Esikolo semfundo yaphansi eprimary. Kukhona indawo lapho abafundi abahamba besiyadlala khona Kuyabe kulemijingo eminengi etshiyeneyo. Kukhona njalo utshani kuleyondawo obuluhlaza, obuyabe bukhona phansi.

Abantwana besikolo abagqoke ama yunifomu kukhanya abantwana ababili babambisane inditshi, inditshi leyi ikhanya ilolutho phakathi kukhona njalo amafasiteli akhanya ngemuva kwawo.

Esikolo semfundo yaphansi e primary, kukhona abantwana abakhanya besikilasini, kodwa abantwana laba abakho banengi, amanye amatafula lamabhentshi kukhanya kungelabantu.

Amakilasi akhanyayo, lapho abafundi abafundela khona. Kukhona njalo amafasiteli ayabe engenisa umoya ,nxa abafundi befunda. Kuphinde kube leminyango. Isakhiwo lesi silomduli olezitina. Asipendwanga.

Esikolo kulamakilasi amanengi njalo kukhona amafasitela angenisa umoya nxa abafundi befunda. Kukhona njalo utshani obuluhlaza, lezihlahla ezihlanyeliweyo phakathi kotshani ezenza kubukeke kukuhle esikolo.

Abantwana besikolo abakhanya begonene okutshengisela ukuthi bayazidlalela abafundi bagqoke amayunifomu afananayo ngemuva kukhanya begaxe izikhwama zabo okukhanya ukuthi bayabe bethwele ukudla kumbe amabhuku bebuya esikolo.

Umduli okhanya izitina, ukhona njalo umduli olombala omnyama owokubhalela. Ababalisi yikho lapha ababhala khona umsebenzi wesikolo nxa befundisa abantwana babo emakilasini.

Esikolo kukhona lapho indawo abafundi abahamba besiyalahlela khona amaphepha. Kukhanya kungcolile kakhulu kule indawo ,njalo kukhona utshani obuluhlaza eceleni kwendawo leyi.

Phakathi ekilasini lapho abafundi abafundela khona ,kukhona amakhetheni njalo kulomduli oyakhwe ngezitina ezibomvu , kukhona njalo izihlalo okukhanya ukuthi abafundi bayahlala kizo sebefunda.

Abantwana besikolo abagcwele emagcekeni esikolo bagqoke amayunifomu, abanye njalo kukhanya begaxe izikhwama zabo okukhanya ukuthi bengabe bethwele amabhuku kumbe bethwele imphako yokudla esikolo.

Abantwana besikolo abahlezi ekilasini kukhona umduli omnyama lapho umbalisi obhalela khona umsebenzi wabantwana kodwa kukhanya ukuthi bayazidlalela akulambalisi ekilasini.

Abantwana besikolo be Primary, abakhanya bezidlalela duzane kweminyango yama kilasi. Okutshengisela ukuthi abafundi bayazijabulela abantwana. Bonke bagqokile ama uniform afananayo.

Abantwana besikolo abakhanya bejabulile bayahlekelela. Phezulu kwamatafula kukhona amaphetshana amhlophe okukhanya ukuthi bayawasebenzisa bazabhala kiwo njalo bakhanya begqoke ama uniform afananayo.

Esikolo semfundweni yaphezulu, kukhona umuntu omileyo. Okhanya ukuthi uyachasisa Ugqoke iyembe emhlophe, njalo ugqoke lebhulugwe elilombala omnyama. Uphakamise izandla, ekhanya ukuthi uyakhuluma.

Umfundi wesikolo okhanya egqoke ijazi elimhlophe ugqokile lamagogorosi njalo ezandleni zakhe ugqokile amagilovisi. Ugqoke ibhatshi elimhlophe ekhanya esandleni ebambe eyinye into elombala omhlophe.

Abafundi esikolo abanengi, sebefunda imisebenzi yezandla etshiyeneyo. Abanye bengabe befundela ukukanika. Abanye befundela ukuthunga. Kunengi abakufundelayo, njalo okutshiyeneyo. Umuntu uyazikhethela. Bagqokile izigqoko zabo ezokusebenza ezifananayo.

Abafundi abakhanya ukuthi bafundela umsebenzi wezandla, kuqakathekile lokhu ngoba kuzabanceda kusasa empilweni. Akusibo bonke abantwana besikolo abaphiwe emabhukwini, abanye bayabe bekwanisa imisebenzi yezandla.

Ezikolo ababalisi sebefundisa abafundi imisebenzi yezandla etshiyeneyo. Akukhethelekile ukuthi ngowesifazana kumbe ngowesilisa abantu kulezinsuku sebesenza imisebenzi yonke eyezandla.

Abantwana besikolo abagqoke izikipa ezifananayo. Phezulu kwetafula kukhona into engani yindlu abayiyakhe ngamabhokisi njalo kulombala omhlophe bekhanya besenza izinto ezibukeka zizinhle. Eceleni kukhona njalo umuntu omileyo otshengisela ukuthi kungaba ngumbalisi wabo.

Utshani obuncane obuhle kanye lezihlahla ezikhanya zihlanyeliwe phakathi kotshani. Kukhona njalo indawo lapho abafundi abadlalela khona. Kuphinde kukhanye lamakilasi amanengi atshiyeneyo kanye lamafasiteli.

Abantwana besikolo sebefundiswa imisebenzi yezandla etshiyeneyo ngababalisi babo. Kuzabanceda lokhu kusasa nxa beyabe sebekhulile. Bayazidingela imisebenzi etshiyeneyo bezisebenzele bethole imali.

Abafundi abahleziyo abagqoke amayembe amhlophe bonke phezulu. Phezulu kwamatafula kukhona amalephuthophu abakhanya ukuthi bayawasebenzisa njalo kukhona lamaphetshana amhlophe. Abanye bakhanya bebambe usiba okutshengisela ukuthi bayabhala kulawa amaphetshana.

Abantwana besikolo abafundi amabala kuphela kulezinsuku kukhona imisebenzi yezandla abayifundiswayo esikolo, abanye bayafundisa ukuthunga abanye bayafundiswa ukuluka bayayenza imisebenzi yezandla etshiyatshiyeneyo.

.Abantwana besikolo abahleziyo. Kukhona njalo abanye abamileyo, duzane kwefasiteli. Kukhona umbalisi omileyo phambi kwabo Okukhanya ukuthi uyabafundisa abantwana . Ngemuva kwakhe kukhona umduli lapha umbalisi abhala khona umsebenzi wabafundi.

Ngabantwana besikolo, abakhanya besekilasini, ukuthi bayafunda. Bonke bakhanya bekhothamise amakhanda. Bekhangele phansi, kukhanya ukuthi bayabhala, njalo bagqoke amayembe amhlophe, abanengi bakhona.

Esikolo kukhona utshani obuncane obuhle, njalo kukhona izihlahla ezihlanyeliweyo phakathi kotshani. Eziyenza isikolo sibesihle. Kukhona njalo amaluba ahlanyeliweyo. Ngemuva kwamabhilidi kukhona izihlahla ezinkulu ezikhanyayo.

Izihlahla ezinengi ezilamahlamvu aluhlaza. Kukhona into eyakhwe ngezitina njalo inamathiselwe iphetshana elimhlophe, elibhaliweyo ngamabala abomvu kanye lamnyama, okutshengisela ukuthi kungabe kubhaliwe ibizo lesikolo lokunye okutshiyeneyo.

Abantwana besikolo abakhanya behamba okutshengisela ukuthi bengabe sebetshayisile sebesiya ngekhaya bagqoke amayembe amhlophe abanengi bakhona. Eceleni kukhona utshani kanye lezihlahla eziluhlaza.

Abantwana besikolo, kukhona imota emileyo, imota leyi ilombala omhlophe lamavili amnyama. Kukhona abantwana abakhanya bengena emoteni leyi njalo kukhona abanye abahlezi duze kwegedi lesikolo.

Abantwana besikolo abamileyo amankazana kanye labafana. Bagqoke amahembe amhlophe phezulu bonke. Amankazana agqoke amasokisi amhlophe kanye lezicathulo ezimnyama. Phambikwabo kukhona umuntu omileyo, okhanya ukuthi ukhuluma labantwana laba.

izikolo ezinengi egedini ziyabe zilonogada nxa ungena egedini unogada uyabe elebhuku uyafika ubhalise ibizo lakho uthi usungena esikolo kukhona njalo izihlahla ezikolo lotshani obuluhlaza

Abantwana besikolo abahlezi ezitulweni begqokile ama unifomu. Bagqoke amayembe alombala omhlophe. Kukhona omileyo phakathi kwabantwana laba okhanya engowesilisa ekhanya ukuthi engabe ekhuluma labantwana.

Isikolo lesi siyakhwe kuhle kakhulu siyakhwe ngezitina kukhona njalo abantwana besikolo abagcwele emagcekeni esikolo okukhanya ukuthi abafundi njalo kukhona izimota ezimileyo kule indawo.

Abantwana besikolo abakhanya behlezi bagqoke ama uniform afananayo. Njalo phezulu ematafuleni kukhona amabhuku akhanya evuliwe. Ngemuva kwabantwana kukhona amabhuku amanengi. Okukhanya ukuthi kungaba zingwalo zabo zokubala.

Abantwana besikolo abakhanya ukuthi basekilasini kuyafundwa, ukhona njalo umbalisi phambi kwabo okhanya emile. Ngemuva kukhanya umduli okutshengisela ukuthi umbalisi ubefundisa abafundi. Kubhaliwe ngetshoko emhlophe.

Isakhiwo esikhanya silamafasiteli amanengi atshiyeneyo njalo duzana kwesakhiwo lesi kukhona isihlahla esiluhlaza esikhulu, eceleni kukhona amatshe amancane akhanya phansi amanengi.

Abantwana besikolo abahlezi ezitulweni kukhona abagqoke amahembe amhlophe phezulu abanengi njalo kukhona abanye abagqoke amajesi , phambi kwabantwana laba kukhona umuntu omileyo othwele I mayikhi esandleni ekhanya ukuthi kukhona akutshela Abantwana

Igedi lesikolo elipendwe ngombala omlophe, njalo kukhona amabala abhaliweyo ngokumnyama. Phezulu kwegedi, kukhona ibhakane njalo. Elibhaliweyo, okutshengisela ukuthi kungaba libizo lesikolo .Umduli upendiwe.

Esikolo kukhona izihlahla ezinhle ezihlanyeliweyo, ezicecisileyo kule indawo, kuphinde kubelotshani obuncane obuluhlaza kanye lamaluba. Njalo kukhanya kubukeka kukuhle phakathi akulangcekeza.

Esikolo kukhona umuntu ohleziyo ugqoke okumhlophe uthwele usiba esandleni okutshengisela ukuthi uyabhala. Phezulu kwetafula kukhona izingwalo zabafundi ezikhanya ukuthi ngezokubala ezitshiyeneyo.

Isikolo esipendwe kuhle kakhulu. Kukhona utshani obugcweleyo, obuluhlaza phansi. Kanye lezihlahla ezinengi , ezitshiyeneyo, njalo kukhona umifanekiso onamathiselwe emdulwini, iotshengisa abafundi ababili, abagqoke amayunifomu.

Abantwana besikolo abahlezi eceleni komduli kukhona amafasiteli akhanyayo njalo phansi abahlezi khona kulotshani obuncane obuluhlaza, kukhona njalo izihlahla kukhona umuntu omi phambi kwabantwana okukhanya ukuthi ukhuluma labantwana

Igedi lesikolo elilombala obomvu kanye lomhlophe, njalo phezulukukhona amabala abhaliweyo. Phambi kwegedi kukhona abantwana besikolo abakhanya behamba. Eceleni komduli wesikolo kukhona imidudu emileyo.

Abantwana besikolo abase secondary, kukhanya behamba emgwaqweni. Eceleni kukhona utshani obuluhlaza. Kuphinde kube khona isihlahla esikhulu. Kukhanya lezakhiwo ezinengi ezitshiyeneyo kule indawo.

Abantwana besikolo abakhanya begqoke izigqoko zokudlala ibhola ezifananayo bamile kukhona njalo phambi kwabo abakhanya ukuthi bakhuluma labo kutshengisela ukuthi sebelungele dlala lelinye iqembu.

Izihlahla ezihlanyeliweyo, ezinhle, phakathi kotshani obuluhlaza tshoko! Njalo kukhona izihlahla. lnhle lindawo! Kukhanya ukuthi izulu liyana, njalo . Izihlahla lezi lotshani, kuyathola amanzi ayeneleyo.

Esikolo semfundo yaphezulu kulezakhiwo ezinhle kakhulu. Kukhona njalo amafasitela angenisa umoya. Amafasitela lawa apendwe ngombala omnyama eceleni kubekhona umduli olezitina. Kukhona njalo izihlahla phakathi kule indawo.

Abantwana besikolo abakhanya emagcekeni esikolo kukhona izakhiwo eziyakhwe kuhle kakhulu phakathi lapha njalo kukhona impahla ezikhanya zichayiwe kule indawo kule zihlahla ezinkulu.

Isakhiwo esikhanya sipendwe ngombala omhlophe, esihle kakhulu. Kukhona utshani obuluhlaza tshoko, kanye lezihlahla ezihlanyeliweyo phakathi kotshani ezinhle. Lamaluba ahlanyeliweyo acecisileyo kule indawo.

Abafundi bemfundo yaphezulu kukhona izindlu abahlala kizo esikolo. Kukhona indawo lapho ababeka khona izikhwama zabo kanye lembheda lapho abalala khona, lamatafula lezitulo okokuhlala nxa sebebala ebusuku bebodwa.

Esikolo semfundo yaphezulu kukhona imnyango kanye lamatafula lezitulo ezilombala oluhlaza lapho abafundi abahlala khona ebusuku sebebala ingwalo zabo ezinengi.

Emagcekeni esikolo semfundo yaphezulu kukhona abantu abakhanya behamba njalo kubukeka kuhlanzekile akula ngcekeza phansi , kukhona utshani obuluhlaza obukhanyayo Kanye lezakhiwo ezinengi ezitshiyeneyo kule indawo phakathi

Esikolo semfundo yaphezulu phansi kuyacazimula. Kuhlanzekile akulangitsho ingcekeza. Kukhona njalo izitulo. Kukhona iphepha elikhulu elimhlophe. Elikhanya libhaliwe okutshengisela ukuthi kungabe kuyi mithetho yesikolo lesi okumele abafundi beyilandele.

Abafundi besikolo semfundo yaphezulu, abanengi sebesebenzisa amaprojector nxa befunda, njalo kukhona amafasiteli kule indawo, angenisa umoya.

Izakhiwo ezinengi ezemfundo yaphezulu e University, ziyakhwe kuhle kakhulu. Njalo abafundi abanengi abafunda kule indawo bahlala esikolo phakathi. Kukhona izindlu zabafundi. Kukhona njalo utshani obuluhlaza phansi kanye lezihlahla.

Esikolo semfundo yaphezulu kukhona izindlu lapho abafundi abahlala khona kuphinde kube lendawo lapho abagezela khona kuyabe kuleminyango etshiyeneyo phakathi abantu bayangena bebanengi besiyageza.

Abafundi abanengi abasemfudweni yaphezulu bayabe bephumele ezifundweni zabo ukuze bebuye eUnivesithi, kuyajabulisa abazali ukubona abantwana besiyafundela imisebenzi etshiyeneyo esikolo semfundo yaphezulu.

abafundi bemfundo ephezulu nxa befunda kuyabe kulama computer phambili kwamatafula abo lapho abahlala khona abanengi abasebenzisi amabhuku lama pen sebesenzisa ama computer lawa ukufunda

Umduli opendwe ngependa emhlophe, kukhona njalo amafasiteli. Eceleni kukhona isihlahla eziluhlaza kanye lamaluba, okucecisileyo kulindawo. Kubukeka kukuhle kakhulu phakathi esikolo semfundo yaphezulu.

Abafundi abaseyunivesithi bayakhala bathi kulengwalo ezinengi okumele bazibale ngoba yikho lapho abazathola khona ulwazi olunengi njalo ikhona indawo okugcinwa khona ingwalo zabafundi esikolo.

Abafundi bemfundo yaphezulu. Abakhanya behlezi ezitulweni ezilombala omnyama. Phezulu kwamatafula kukhona amalaptop. Akhanya elayithiwe, okutshengisela ukuthi bayawasebenzisa. Phambili kukhona owesilisa, omileyo. Okhanya ephakamise uzandla, ekhanya ukuthi angabe echasisa.

Owesilisa ohleziyo, okhanya ehlekelela. Kukhanya ibhuku elivuliweyo, okutshengisanl ukuthi uyabala. Phambi kwakhe kukhona ilephuthophu elombala omnyama . Ilephuthophu le, ikhanya ilayithiwe, okutshengisa ukuthi uyayisebenzisa.

Esikolo semfundo yaphezulu, kukhona amakhabothi alombala omhlophe. Kukhona njalo amafasiteli angenisa umoya kule indawo. Kukhona njalo imitshina etshiyeneyo, ekhanya ilamatshubhu.

Esikolo semfundo yaphezulu kuyafunda abafundi abafundela imisebenzi etshiyeneyo , abanye bangafundela ukuba ngodokotela abanye njalo bafundela ukuba ngomongikazi abanye njalo bebe ngababalisi.

Abafundi bemfundo yaphezulu kukhona lapho okugcinwa khona ingwalo zabo zokubala ezinengi njalo ezitshiyeneyo nxa ntambama sebehlezi sebeqedile ukudla bayahamba kuleyondawo sebesiyabala ingwalo zabo.

Esikolo semfundo yaphezulu kukhona indlu lapho abafundi abafundela khona kuyabe kulamatafula njalo kukhona amafasiteli angenisa umoya kubekhona lamakhabothi alombala omhlophe.

Abafundi abafunda enfundweni yaphezulu e yunivesithi nxa befunda bayasebenzisa ama lephuthophu njalo umbalisi phambili nxa ebafundisa uyabe efake i projetha ababhali ngama tshoko.

Abantu abakhanya behamba phakathi esikolo semfundo yaphezulu kugcwele amabhilidi atshiyeneyo abanye abafundi bayahlala lapha esikolo zikhona izindlu lapha abafundi abahlala khona njalo phakathi kukhona utshani kukhona lamanzi amileyo okukhanya ukuthi izulu liyana.

Abafundi bemfundo yaphezulu abanengi nxa befunda kuyabe kukhona amacompiyutha phambi kwabo. Amacompiyutha lawa bayawasebenzisa ngesikhathi befunda njalo kukhona umbalisi okhanya emile phambi kwabo.

Abafundi bemfundo yaphezulu abesilisa kanye labesifazana abamileyo ema university abantu bayahamba besiya fundela imisebenzi etshiyeneyo abanye bayabe befuna ukuba ngababalisi abanye befuna ukuba ngodokotela.

Abafundi bemfundo yaphezulu abahlezi ezitulweni kukhona njalo owesifazana okhanya emile phambi kwabafundi okukhanya ukuthi kukhona akuchasisayo eceleni kukhona ababili labo abamileyo bekhanya bebambe iphepha elikhulu elitshengisela ukuthi libhaliwe.